agunna sagalete mine yinannihu manni babbaxxitino dani sagalubba itihu gedensaanni babbaxxitino dani agatto attono dimbissannota ikkito dimbissannokkitano aganno bayichonna yanna sayisanno bayicho agunna sagalete mine ine woshshinanni